Cora asay ogiyaa bokkidinne ogiyaa giigisidi beettees. Ha ogiyaa giigisiyoo asawu keehi go"aa immees. Ayssi giikko kaamee eesuwaan yaanne haanne qaaxxanawu maaddees.

Gaammoy beettes. Ha gaammuwaappe guyye baggaara qassi ha gaammuwa kaallidi de"iya cora qeeri woyikko guutta mara gaammuwa marati beettoosona. Hagee qassi aybaa odii giikko sinttaara kaalettiiddi de"iyaa gaammoy etawu aayyiyo gidiyogaa bessees.

kaamee yaanne haanne motoree yaanne haanne biidi seeraa moorenna mala seeraa nangissiyageti eqqi uttidaageti ogiyaan beettoosona. Ha seeraa naagisiyaageti naa"a. Issoy ya baggaara eqqin issoy qa ha baggaara eqqi uttiis.

Asayi irayi bukkiyode woykka sa"ayi urqqatiyode wottiyo caammayi daroto gediyappe pude qiibaa xoqqu giyaga. Ayssi giikkoo urqqayi gediyanne caammaa moorenna mala giyooga.

Dumma dumma heeratun de"iya tukke keettatanne katta keettata xeelliyo wode gaxaretiyasan heeran de"iya tukke keettatuppenne katta keettatuppe katamatiyasan tukke keettatinne katta keettati aattiyo kattayinne tukkeenne ayba mall"es gaadii.

Wolayttan de'iyaa kaattatuppe issuwaa gidida muchchuwaa giyo kattay miyoodenne I aybba mal''i! qassi uutta hashshetidinne itimay kiyyin, itimappe kiyyiya hanttara katta.

Tohossa Toophphiya dalgga manttiya de'iya doonaa tammaariyo timirttetuppe issuwa gidida wolayttatto doonaa maxaafay bettees.

Ha"i wodee ehiido qeeri yexxiya miishshati asaa huuphiya shemppissanawunne qassi asay bana lo'iya yettaa laammi laammidi siyanawu keehi maaddoosona. Hegeetikka ha"i zammaanidi shubay baynnan haahuwan siyanawu maaddiyabata

Buuxxa wolaytta keettay beettees. Ha buuxxa wolaytta keettaa xeeliyo wode bollaara buuxxan keexxettida keetta garssaara qasi baree a bolla deesi.

pude baggaara mata meray gidduwaan adil"e mera garssaara qassi zoo"o meraa giduwaan xaaxxetti wol"ida saamaye meeraa oyqqida toophphiyaa banddiray wollaytta soddo na"aantto xeekkaa timirtte keettaan giduwaan eqqidi beettees.

Maata ayinate qassi gidduwan adil'e mera qassi garssaara zo'o meraa oyiqqida qassi gidduwan yuuyyi wol'ida samaaye meraa oyiqqida Toophphiya banddiray timirtte keettaa gidduwan eqqaagee beettes.

Wolayttan dumma dumma buquratti de'osonna ha ,dumma dumma buquratuppe issuwa gidida toray, gondalle, hegaanne hegaa malatiyabati de'oosona.

Erettida kaaletiyaa aawatuppe issuwa gidida kiike moccona Dottoriya Abi Aahhamadi beettees. Ha Dottoriya Abi aahhmadei toophiyaa oyqqoosappe keehi corabata oottidenne qassi dumma dumma biittaa puulayyiyabata oottide dees.

Naa"u sha"anne tammu maarotetta layttan wolaytta polotikaa kaalettida Dagato Kumbbee ha"i ha saatiyan Toophphiya kaalettiya Toophphiya xeqilayi ministeriya Abiyi Ahamedaara issippe uttiiddi beettees.

Asay borssaa ba'idi zokkuwan qassi na'a heezza gididi pude daamota deriya kyiya asay beettees. Hagee asay ayssi kiyii giikko baayoo ba huuphphiya pashiki oottanawunne pude kiyi daamotta deriyan bantta bollaa harggiyappe naaganawu maaddees.

Toophphiyan gidin wolayttan gidin dumma dumma heeratun de'iya shiiqida naqaashshata shiishshidi wolayttatto oduwa televizhiniyan aattidi odiyode odoy ayba asaa ufayssees giidetii?

Ha'i ha wodiya naati huuphiyaa pude essidi paccarissidinne dumma dumma banttaw lo''iyaaba malatikkonne xeeliyaa asaa keehi yiiloyessinne ufayssenaba.

Ha"i ha saatiyan wogga wogga oosuwa oottiya asaappe daruwa qeeriban zal"idinne shammidi qeeribata moobayliya gidin qassi kattatakka, asay miyo kattaa gidin yaa bayzzidinne shammidi de'iya asay lo"o duussaa de'ees.

Toophphiyaa televizhiniyaan oduwaa attiidi de'iyaa naa"u attumanne maaccageti beettoosona. Ha attumay haasayi maakin qaasi maccaara a kaalada hasayayawusu. Eti aattiyo oodoy keehi maaddiyaabanne keehi kooshshiyaaba.

Beni wode asayi zall"iya zall"anawu qocan eqqidi asaara yaanne haanne palamettidi shammeesinne zall"es. Ha"i qassi zammaanidi yiida super markkeette giyiyoge dumma corabata issisan shiishshi oyqqida zammaani merettida giyaa giyoga.

dumma dumma biratata birataara gattiya maashinee beettees. ha mashinee naa''u birataa immin naa''u birataa gattidi dumma lo''iyaabakko mell''idi puulayyidi asay baw oyddiya gidin dumma dumma maaddiyaabata oottanaw maaddiyaa maashiniyaa.

Issi na'iya kushiya migiduwaa Wotta uttaasu. A wottido migidoy worqqaa gidennan aggenna phooles. Hegee qassi iyyo kushiyaa keehi lo"issi uttiis.

Asay karen shiiqi uttis. Qa cimmiya aaway issoy eqqidi asawu hasayiidi de'ees. Asay qassi A yuuyuwan A yuushidi uttidi i giyo a qofaa asay siyiidinne ezgiiddi de'ees.

Toophphiya wottaa ispporttiyan erettida biitta. Ayssi giikko dumma dumma wodiyan yiida wottanchchati Toophphiyo Toophphiya xoonana mala keehi maadido gishshaassa.

dumma dumma son kattaa kattanawu gidin uttanawu gidin corabaa kattanawu maadiyabatuppe issuwa gidida keree beetees. ha keree kataa kattanawunne qassi haattaaduwa ho'ettanawu maadees.

ha bayttekissiya giyo huuphiya tiyiyo huuphiya puulayanawu maadiya qibaattee beettes, ha qibaate huuphiya keehi puulayeesinne qassi huuphee shugana mala oottiyaba.

Corattdi kushee hiilan merettana danddyiyaa dumma dumma buqurati beettoosona. Massobiyaa gidin, samppa gidin dumma dumma keettan puulayyanaw maaddiyaabati beettoosona.

Toophiyan erettida kaaletiyaa asatuppe issuwa gidida kiike moccona Dottoriya Aabi Aahamadi beettees. Ha dottoriya Aabi Aahammadi lo''iya awolaytta dungguza maayyi uttiis.

Maanawu mall"iyanne xeellanawu keehippe lo"iya mangguwa giyo mitta ayfee beni wode asayi ayfiya mes ha"i qassi zammaanidi uyiyo ushsha gididi cora hanotan asawu shiiqiiddi beettes.

So asay issippe shiiqidi uttidi dumma dumma benibatanne qa sinttanawu hananawu de'iyabata issippe na'ay, aaway, aayyiya mule qofaa immiiddi son issippe haasayiyode keehi lo''ees.

Asay coratti de'iyo ambba keettati beetosona. Ha keettati ayssi corattiyona giikko ambban hagaadan corattidi keexettoosona. Qassi gidduwan gidduwan xoqqu xoqqu giidi keexettida keettatikka beettoosona.

Xoossi medhdhido merettaappe issuwaa gidida dumma dumma doozati nu heeran de'oosona. He doozatuppe qassi dumma dumma oydiyaa gidin dumma dumma alggati medhdhanawu maaddiyaa moqottaa giyoo miitay de"ees. Ha moqottay keehi go"iyoogappe dendaagan keehi al"o.

Keehi xooqqanne gidenna qassi keehinne ziiqqa gidenna deree beettees. Ha deree keehi Xooqqa gidenashin qassi aduussa gidoogan asay zannaaqanawu go"eettees.

Ha'i zaammaanidi merettida zannaaqay ogiyaa doonan keehippe lo"iyaage beettees. I qassi dumma dumma tukkiyaa gidin qassi uyiyoobata gidin uyiddi asay ba huuphphiyaa shemmpisanaw go"ees.

Asaa waayissidi takkida woykko gam'ida haattaa mettuwa birshanawu haattaa bombaa medhiidi doosona. Ha bombbay medhiya asaynne qasi gaxan gaxan eqqidi heeraa asay xeelliidi beettees.

Yeexxiidi de'iyaa asay sintta baggaara beettees. Qassi guyye baggaara ha yexioyo yetta siiyidi cora asay duuriidinne qassi ufayttiidi beettees.

son gidin karen dumma dummabawu go'ettiyo qumaa kattanawu gidin haattaa uyanawu gidin qassi dumma dumma oosota gidin harabatakka oottanawu maaddiyaabay corabay dees. Hegaappe issuwa gidira haatta uyanawu maaddiya kubbaayay haattaa uyanawu gidin maattaa yeesuwaa uyanawu keehippe go'ees.

Kushiyan wottanawu maaddiya migiduwa gidin qooriyan wottanawu maaddiya dumma dumma asay macca asaynne attuma asay bana puulayanawu dumma dummabata wottees, hegeetuppe issuwa gidida kushshiyan wottiyo migidoy attuma asay gidin macca asay kushiyan wottiyode keehin asaa ufaysseesinne lo''ees.

wolaytta baaso hagaazzuwa immiya eqqotatuppe issuwa gidida Itiyo Telekoomiyaa giyo silkkiya yaanne haanne shoccanaw maaddiya eqqotay beettees. i qassi sinttaara xeelliyoode maata ayinette meran tiyyettidi keehi bullati uttaagee beettees.

Ha sintta baggaara xeelliyode muuzzee wolaytta muuzzee beettes. Ha wolaytta muuzzee keehi go'aa immes. Appe guyye baggaara qassi biron gakkiiddi de'iya wolaytta muuzzee coratti beettes.

Asay coratti shiiqqidi yaa baggaara kaattaa miyaa asay beettees. qassi etappe sintta baggaara karen uttidi asay tukkiyaa uuyidi de'ees. Ha tukkee keehin mal"iyaaba gidenan agenna. asay cooratti uttidi uyyiidi de'iyoo giishshawu gaas.

Asay ya baggaara kattaa mees, ha baggaara qassi tukkiya uyees. Qa sintta baggaara coo gi uttidi haasayidi de'iyogee beettees. Qa keettaassi bolla baggan dumma dumma kattatinne ushati kaqetti uttiddogaa be'aas.

Mittaa qanxxanawunne miittaa qassi giigissidi hanyaabadan ottanawu maaddiyaa maashshine bettees. Ha maashshiyappe guyye baggaara dumma dumma maashiniyan geelanawu naagiyaa miittati beettosona.

Yutubbiya giyo carkko naqqashay astaariya gidin tamaariya gidin dumma dummasan de'iyaa bantta oosuwabba bantta oottiyo oosuwaba koyyidi demmidi banttana maaddiyaba danddayiyoo carkko naqashaa.

wolayittan dumma dumma zal"iyoonne shammiyoo qocayinne giyayi dees. hegaappe issuwaa gidida hammusa galla eqqiyaa humbbon eqqiyaa zal"ee keehi gitanne wolqqaama.

Astamaree luxxisiidi beettees. qassi luxxanchchati uttidi i luxisishiin uttidi siyiidi de'oosona. hagee qassi aybaa odii giikko luxxisiyaa astamree luxxisiyoode luxxiyaa tamaree qassi suure uttidi ezggana koshiyoogaa odees.

Salo guffantton de'iyaa dumma dumma carkko naqashshaa immiyaabatuppe issuwaa giidida yuutubiyaa giyoo eqoty dees. ha carkko naqashshay dumma dumma tamaree bawu geelibenaaba astamareka bawu qonccibeenaba oychchidi demmanawu maaddees.

Karen denbbaan asay shiiqidi uttiis. qassi kalettiyaa asay anbbaappenne qassi dumma dumma heraatuppe shiiqidoosona. Shiiqida ha kaalettiyaageti shiishido asaasi bantta yiido qofaanne banttawu oottanawu koyyiyoobaa qoncciisidi beettoosona.

Wolaytta sooddo umburshiyan imettiya korsiya woykko timirtyiyaappe issuwa gidida sayikolojiya giyo timirtiya maxaafay beettees. Ha maxaafay wolayitta soodo koyro layttaa naatussi immettiya maxaafa.

Asay shiiqqi uttidoosan eta seeraa naagissiyaageti eta garssaan eqqi beettoosona. aybee giikko seeray laaletti utto giishshawu seeraa zaaranawu ha seeraa naaganawu naagissiyaa iizzawati yiidi asaa zooridinne asaasi kiitaa aattidi beettoosona.

Asay ogiya biidi de'iyagee beettees. Ha biya asay qassi borssaa zokkuwan ba'idi qassi dumma dumma misiliya denttiyobata oyqqidi beettees. Hagee qassi asay awa bii giyode zanaqqanawu harassaa biidi de'iyogaa beessees.

Zamaandi merettida zal'iyaa eqottay woykko 'suppermrkettiya giyoge sintta baggara xeeliyode dumma dummabatta oyqqi uttis. Leemisuwau miyoo kattata oyqqi uttis, qa ha baggara uyiyo kattata oyqqi uttis.

aanne haanne issisappe issisaa mittaa gidin shuchcha gidin yaa haa qaattanaw maaddiya kaame woykko siinuwa giyoo kaamee beettees. Ha zo'o mera siinuwa giyo kaamee keehi gitanne keehi woggaa.

sintta baggaara tawu beettiyay dumma dummaban puulayidi xomppiyaa dumma dumma meraara de'iyaa xomppiyaa kaqqoogee beettees. appe sintta baggaara qassi oydiyaa puulayidi giigisido oydee beettees.

Wolaytta telebezhiniyaan oduwa odiya bitane oduwa oddiidi bettees. I qassi wolaytta maayuwa dungguzza maayidinne keehi puulati uttiis.

Xawula keettaan xawulaa qanxxiyaanne xawulaa qassi giigissiya maashineti doosona. Ha maashineti keehi woogga. Qassi eti maashineeti go"ettiyo xawulay ettappe guuye baggaara beettees.

Abbokkaaduwa giyo mittaa ayfee mittaa a bonccoy miizzay miin maaddees, qassi ayfee kaaxin gidin bollan ka'ida ayfiya ushshaa ootti uyana danddayees, woykko kattada qoxxidi oytaara maana danddayiyo gita qumma.

Shuchcha gidin dumma dumma shafiyaa gidin qassi mitta gidin caananw maaddiyaa siino tiraakiyaa giyoo wogga makkinay keehin corayddinne keehin daro mitta gidin daro shuchchata caananaw danddayiyya kaamiyaa.

Daamoota deree xoqqatettaan dumma duuma zannaqa sohodan maaddiyoogappe kare baggaara qassi wolaytta yaanne haanne oyddu ziiriyaara biya haattatussi pultto gididi maaddees.

Wolayttan keehi erettida asatuppe issuwa gidida gaagga siyuma woykko siyuma gaagga wolaytta xoqqu xoqqu oottiya wolayttatto yettan erettiya yettanchcha. Ha yettanchchayi wolaytta toophphiyan erisdiyoogaappe aadhdhidi alamiyan erissiiddi beettes.

Dumma dumma huuphphe keettati wolaytta gidin corasan de'oosona. Ha huuphphe keettati beniigaa qanxxuwa hanotaa laammidi ha'i zammaanissidi huuphphiya qanxxiiddi bettoosona.

Beni wode asay mittaappe keettaa keexxxees, ha'i wode qassi asay zammaanidi shuchaappenne qassi keehi xoqqu oottidi keexxiyogee ha''i wode keehi lo''iyaba.

dumma dumma zamaanidda zal'etuppe issuwa gidida super markeetiyan ya bagaara kattay asay maanawu maaddiya kattati ha bagaara qassi asaassi maliya laqqilaqqiya ushatu utti uttidosona.

Ha'i damotaa deriyaa leemisuwaawu xeelliyaako dumma dumma do"ati doosona. garssa baggaara zaapee bollaa pudde kiyiyoode qassi lo"iyaa wolaytta xiiddadoy wogga diccidinne gittattidi beettees.

beni wode asay keetta buuxxaappe keexxes. wolaytta keettaa buuxxaappene issi guuta tuusaa essidi qeeri qeeri mitaa shiishidi medhees. ha'i qassi zamaanid asay shuchaappenne qa dumma dumma simmintwa giyo ha zamaanidi yiida shuchaa shuchaara gatanawu maadiyaabappe ha'i keettay puulatidi meretees.

Wolayttan gidin salo guffantton cora dozatti de'oosona. Hegeetuppe dozzatuppe issuwa gidira zaafiya giyoogee beni wode nu biittan baawa shin zamaanisaysi giidi gelissido zaafee dumma dumma qohuwaa asawu immidi beettees.

Wolayttan be'ettanawu bessiyaa dumma dumma tuurizimiyaa baqittay de'es. Hegaappe issuwa gidida beni wode kawo Xooni de'iyo wokkima giyoo heren kawo Xoona keettay dees.